mutoka bac mucung iteng yo ki yadi mutwi iteng yo, yone kono yo lum luntino co aryo ma gitye ka ngwec ki pikipiki kun gutweyo jereken aryo ki i te pikipiki acel ki i kingi

Odi madong ma boco ki yadi mutwi ka celo ki dano ma ti ka wot ki jami ma giti ka cato ki ot ma pud pe ki tyeko yubo